Hayssape bollan de'iza misilen nun be'ishin dunguza mayidi nayti gidizaysa be'o danda'os hayssats guyera daro asati shiqi eqidi xellishe de'osona.

Hayisape bollan diza nuni be'ishin ba huphezan lalada huphe bolla manaxire wothaza gala'o mayo mayada kathi iza ekizayisa be'os gusi

Hayssape bollan diza misiley nuus qonccisizay Gaammo cimati dunguza mayo mayidi ba kushen maata oykidi yoo masqala giidi bonchchizayssa arba mincce hayle rizorte gidoyssa be'oos.

Hayisape bollan issi away pulunithu kesidi pude xelidi micii micii zo'o Mayo ma'di ba kushen kalo oyikidi de'eysa

hayssabe bollan diza misilenee beeshin gase nayti gase nayti ka7izabessan kaishedizhayssabe oosana hayssatikka kudulo kaasse qaa7isheede oosan

hayssafe bollan de'iza misile imibeishin dumma dumma may7o may7ida asati issife shiiqidi tobanas uttidayssa be7o danda7oos hayssatappeka nam7u asati dunguza may7idi de7o asa

hayssafe bollan shiiqidi uttida asabey shin toro asati shiiqidi uttilusana inte sintanka tamari da asati doorsana tamarida asa sinthen heedzdzu darappe zaara shiiqi uttida sharsha beetee

Hayssafe pulande iza misilimin deshin heejzdza asati dunguzafe malettida woykko dunguza medho oykkida awude bolla uttidideyoosana isse adegga paretha mayo maydis.

Hayssappe bollara de'za mishsha nu be'shshen isi dere woyikko issi safara asati ke'eidi ogge gigissidaysa be'o dandda'os ettikka akappa oyikidosona.

Hayisape bollan shiqida misiley nuni be'ishin duma duma mayo mayidi asati eqidosona hayisatapeka hezati botha mayo mayidosona enita gidonka hezu asaya banita huphen shashe qacida

hayssappe bollan diza misile nuni be7ishin nu dere tophiyakka issintho katama gidida tungan mabiraate omarsara poo7izayssa hessees.

hayssappe bollan de'iza misilen nun be'ishn dunguza mayo mayida asay eqqidi kushshe baqqizayssa beyo danda'osi ,ha bagarakka hara asati utidi de'zayssaka haysappe bollan diza misile bessees

Hayssafu bollan siiqidi iqqida asatannimenshin guyera ekkida asatide oosana sinseerakka issi poolise moyo mayidade ahobe bolla qoobe woothidi iqqidi dees.

hayssappe bollan shiiqida misilenunideeshi daro gaammo cimma asati beettoosona hayssatikka dunguza mayo maydi de7oosona issi addeykka enta hokkidi galatishe dees

Hayisappe bolla deiza missle bolla beshshe dumma asate botha mayo mayide kareththa oyide bolla uteda ha asteka bilxegana parte astakko.

Hayssappe bollan shiiqidi guutha oyde bollan uttida asata ta be7ishin daro asatikka dunguzara oothettida xibabe mayidi de7oosona.haratikka dumma dumma mayo mayida.

fayssabe bollan diza misi leenoni benshin bothanne samaye mayo may7da asati samaye oyde bolla shiiqidi uttidayssa bessees inda sinthan qas samay paraphe bolla ciishay dees

hayssafe bolla dumma dummamano may7ida asati bootha wode bolla uttidi haasayettis hayssa be7oos hayssatappeka dunguzara ooththettida xilaabe may7da nam7u maceti sinthara uttida

hayssafe bollan diza misile nuni beyshin heedzjo asati kaletha oyde bolla uttidayssa beyo dandawos issi nayka duguza mayo mayishin issi nay qasse maygerafone ekkidi haasayishe dees

Haysafe bollan siiqidi uttida asanomibeeshe oothawode bolla asati uttidayssa be7oos haasatappekka issinnay maykeba duunan iqkidi haasayishe des

Hayissappe boollan shiqida asaza nuni beyishshin boththa oyde bolla shiqidi utidayssa besses sinththen diza asa sinthankka samaye xaraphphey des iza bolarakka hayilandera haththey mecishe utides

hayssafe bollan shiiqida misiley qonqisizay paydon usoppon indoti kezidi madreke bolla uttidayssa be oosse hayssatappeka heydzdzati dunguza may7o woykko dunguzara ooththettida celake ai dosson

Ayssafey bollan diza misi lenone peishi so7o oydde bolla uttida daro asati biettoson ha asatikka dabtarera eskibirtora oykkidi deeosana

Hayssappe bollan de'iza misiley nus qoncisizay daro asati shiiqi uttin komishiney inta gelthes giza asata wursa shiishidi intara haasayizayssa be'oos.

hisafi bollan shiiqida katha nu beshi dumma dumma kathati shiiqidi deyoos qottomaraqi deees soolloyti xara uttides katha bolla qaarayka beettees

Jassappe bollan diza misiley nuusi qonccisizay kudhe hiillanchcha asati dumma dumma hiilla medhizayssa bessees.

Haysappe bollan shiqida asa nun be'izaysan dumma dumma amano kalizaysa gidoysa ero danda'os. nissi Indoy mayke (mic) oykada hasa'ashe dawus. Izka qase bootha mayo mayadus .

Hayssappe bollan diza misiley qonccisizay issi addera machira naytara wuri shiqettidi asati ba naytta iidimidi dizayssa entikka boththa mayo mayidossonna

Haysafe bollan de'iza misilean nu be'ashen issi adey shamiza mayoti arbamiche university giza picture sinthan eqidi de'izaysa lo'o hesa adeskka tira bolla maygirapone oykides

Hayissape bollani deyiza misileni nuni beyishini duguza mayiza indoti giya gelidayisa besesi ha asatika bayizidaysane shamidayissa bayizida asati donone duma duma bata bayizosona

Hayisabe bollan deiza misilenani deissi asati shuchcha garsen eqqidi deis hayssabeyoy dandawas hayssi shuchchaykka wogga iita gitakku issi addeyka sinthada eqqidi dees

Haysaappe bolla shiiqida misile nusi qonccisidi asati toora sa'an caddidi essida issa be'oos. Hayssanikka dunguza qoobey issi toora bolla wodhdhi des. Issi addeykka qoobe wooththida.

haysafe malan deesa asaminebenshin issife shiiqidi moyddo asati uttidi kath mizayssabe was issi addeska ayfe karey beyttegga issin giyakka xibaabe mayla de7as

Hayssafe bollan diiza misilolompeshin nam'u addera indira mam'o naa yilidayssata wekkidi boochchanne cidilo walakka issi mala mayo sikisi ekkidiyoossa.

hayssafe bollan de'iza asati oge tiixan ichachus gididi eqqidi dizayssa be7o dandawus intebeerakka mithay de7ees issi aydeyka manaxire aathides.

Hayssafe bollan shinqidiya asati cimasas kiitettidi yiidase daagooson hentafe issi leyka naxalama yidi ba hophen xinxamo qachi kushe masqala oykkidees.

Hayssafe bollan digamusidanni beyissi asati shirquetidi markabera abban hamethizayssa de'oy danda'oos hessa asatappeka issi nay ba aypen manaxire aaththides issi nayka sinthara poto denthishe gies.

Hayssafe bollan shiiqida asata nuni dahishin dumma dumma ay'o oykkida aawara naytara beetoosana hayssatikka xibabe maondidi ooso.

Hayssafe bollan meni beishin paydon haspina gideza asati oge bolla eqqidi de7ooson hayssatappeka issi nea maca gidishin hankoytin yiri addekko issi nayka iita adusse.

Hayssafe bollan shiiqida misiley qoncisiza issi soo asati issife shiiqidi ba'aale bonchizayssa beyoy dandayoos ha asata sinthen qammasoobera kathi shiiqi deess.

Hayssafe bollan diza misiloni nu denshi nam7u bashenanti so sinthen eqqidi dishin issi gashenan qasse ulla penge wolla eqqidi deeesa nam7u nayta pude bagkarakka maburate qodaare hidi.

Haayssafebollan dizan isimonondeshin soolloy safe dera shiiqin iza bolla dumma dummanafe wo xeeqoletu aynate kathay shiiq yuttidayssa beyoos.

Hayssappe bolln shiiqida misilen nuuni be7ishin issi woxxaathe na7ay zo7o mayo mayada kareththa caamma woththada wora sinththeni issi thoho pude denththada eqqada dizayssa be7o dandda7oos.

Hayssape bollan shiqida misileni nun beeshi dumma dumma mittha he midhettidayssata bessees issatappeka irakabootey oydeynne cuyo cuyise deees.

hayssafe bollan shiiqidi eqqida nayti paydun oydda gidishin inda guyerakka haaththay beettees naytikka ufayetidi miici sheddizayssa hayssafe bollan dida potoy bessees

Hayssafe bollan shiiqida misilenus qoncisizay heedzdzu macachi dunguzara ooththetida xibabe may'idi iqqidiz ayssa bessees hayssatikka banta kushen kallora maatara oykkidos

Hayssafe bollan shiiqida miselenos qoncisizay issi yaddey mole ba kushen oykkidi efizayssa bergandas hayssi adeykka karetha camma athides.

Hayssafe bollan dizan misiyon zune beeshin heedzdzu asati dizayssa bessees issi hindeyakka tada deros namu asatikka galal o medhoy diza qirqida bolla eqqi dos.

Hayssafe bollan shiqida misilyani be7ishin dalga gadey beettes hayssan qaddumma duma mithati deoosona adhdhidi aadhdhidikka qorqoro soora maata soora beettees.

Hayssappe bollan de'zza missiley nusi qonccisizay issi aya na'a edimmada dishshin qase pudde bagan lo'o ayeta qamma giddo giza xuffeyi bettes.

Haysape bollan diza misile nuus qonccissizay fana le amrot gizayssi shemppo laathamanne nam7ay qeera usuppun saathen hayssa aadhdheesi gidi erissoosona.

Haysappe bollan shiiqida asata nuni beyishin,nam'u asati shiiqidi haasa'izaysa nuni beyo danda'oos. Ha asata sinthenka daro maykey eqqidi de'ees. Isinezika be ayfen manaxire aathides.

hayssappe bollan de'za misaley nus qoncesizay telekoome qoochchiza waanna indiya eqqada haasayizayssa bessees ha indiyakka itiyo telekoomey tele istirimera issippe ooththo jamaridayssa besawus.

Hayssafe bollan de'iza misiley nuus qonccisizay wogagene giza bankey ha'i wodara wodetida digitaale walta.

Hayssappe bollan deyzza misilen nuuni beyishin fana midiya corprashin haysappe nu bollan wothizayssa kalletha hinte kunthizza gidikko bidi mazgabo dandayeteta gi erisos.

Hayssafe bollan de'izayssi misile nuni be'ishshin itiyo telekome hashshu yesus kirstoosa hayqoppe dendu ba'ales hashshu intena qaththidees giza erisso erissidi dees

hayssafe bollan diza misila nuus qonccisizay tophiyan erettiza nigda atde mibia gizayssa anjettidayssa besses. haadda suntheta pusene alo

Fayssafe bollan deiza misideenos qoncisizay nam'u addeti uttidi deizayssa bessies intika waraqete bolla faramishe doosana he tixan ha qihanka indoti kokkidi xeelli she dos.

Hayssafe bollan diza misilenios qoncissay arsenale kowaaseka iza asati dheizayssa bessis heyssatikka ufa ettizayssa be7o dandayos.

hayssafe bollan shiiqida misilenos qonqisie ilastirike weyppo maburati dargara asay dalqisid hayssabe hoy dandawas hayssa matanka mithati duyoossa

Hayssafe bollan deizam si leenooni xeelishi eletiriki wolqo maagirase dumma dummason asa hessafe laallizayssa woykko yeddizayssa weodandawus

hayssafe bollan shiiqida misileynoos qoncisizay salo bessees ayssi saloykka guule deees biittaykka issi shion shiiqidi dizayssa loos

Haysappe bollan nusi qonc'isiza misile awashe banke woyikko wolqqi bayiniththas c'ima asatas zayithenne xille imzzayissa be'os asatikka gigetidosona.

Hayissappe bollann shiqidi de'iza asata nuni be'ishshinn dumma dumma mayo mayiddi shiqqiddi de'ossona .entta issi adeyi shishshi uttissidi sibisebba hisitishshe de'izayisati be'oss.issi adeyi baa huphphenn zo'o kopiya woththides.

Hayssafe bollan diza miishezi nuss qonccisizay eriso bessees ha erisoyka hawodey ehida cigo ogeta doorite intes duussakka keehippe heego histtite giis.

hayssafe bollan shiigidi uttida asay sibiseba histizayisa beyo danida'os henta sintheniqa haaththeynne ciishay de'ees indiyakka botha mayo mayadus

hayssafe bollan diza misileenoos qonqisiza issifetetha iqqube hazaga wojja marida giza erisoy laxafettidi dees hayssika qorqoro bolla laxafettidi ichachu tamu persente biddire immoosona

Hayssafe bollan diza addaminbeshin dunguzafe ooththettida may'o may'idi oyde bolla uthikide ees iza sinthenka waancay dees haadda sunthikka balta bella deqitettees.

Hayssafe bollan de iza mishile nuus qoncisizay beettesebgiza kaththaso ashshulo oyde ta giza xuufe beettees issi naiyakka kushe karen mecetashe dawus issi neyakka wulla bolla eqqada de7awus.

Hayssappe bollan diza asata mingeshin ubbatikka issi mala mayo may7idi salafettidi isporte oothishe dornana hayssati hasatikka ba huphe bolla qoobe wuthidi de7awus.

Hayssappe bollan de'iza misilenne nuni beeshin asati zo'onne karetha medho walakka oykkida makkina goochishe de'iya issa beyoos. Ha mashinayta tama metoo diza asa makinakko.

hayssafe bollan deiza misilimos qoncisizay asati eqqidi dizayssa bessees hayssatappeka nam7ati zo7o may7o maydi de7oosona inta may7oykka tama metoy gakkishin ashshiza asata gididayssa bessees

Hesappe bolan shiqidi utida asata nuni beishin ooso otiza asata demos heyisappeka nam'ati etas amano musilime gididayta banta huphe shashen qachidosona.

hissafe bollan diza misille nuni beeyshi issi aadde zo7o oyde bolna phittidi dees haaddeyka karetha mayo may7di ba duunan kushe wothidi dees

Haysappe bollan diza misilen nuni beyishin nam'u keethe keexiza nayti pude apa kezidi de'izaysa beyoos. Nayta achan qase buro keexetidi wurona keethey beetes.

Hayssappe bollan de'zza missile nus qoncisizay hayssape foqqe othethizayssa beo' dandao'ss. Izzasikka garsekka osethizi wurishe dishin bollara de'zay biro othethishe de'ss.

Hayssafe bollan diza misilen nu be7ishin gita sohoy beettees. Ha sohoyka tophiya diza xeena ministtere soo gidoyssa sinthan xaafettida wulay bessees.

hayssafe bollan shiiqida missinne nuni beeshin asati akafara simminto kessizayssa biyoy danda7oos teknologey ehidayssa mashinara simminta walakkishe doosana aaththera

Hayssafe bollan shiiq ettida eqqida asa nuni be ishin paydon duddopuna giddoyssa beyodandawasa heyssati wurikka addekko dumma dumma mayo maydi de'oossa.

Hayssappe bollan de'zza missile nunni be'shshe boththa qallame thiethida githa sohoy bethees. Hayssanikka soffa oyddenne xaraphe bethetes. Xaraphe bollakka cishshayi dees.

hayssafe bollan shiiqidi uttida asati sibseba isxizayssase daaggoosona issi kifile giddon shiiqidi uttido sona enta sincenqa ha7landera haaththey shiiqidi dees

Hayssafe bollan diza misilenne benshin dalga oge beettees adalga oge achcharakka gitasohoy keexettidi dizayssa be'o dandawas izaachchenka kaamey eqqidi dees.

hayssafe bollan shiiqida misilenom beishin nam7u asati yiidi ooththettidi wuro naaso dhiqqidi dukke sa7a be izayssa bessiis issi nayka so ooththiza woyatena gidoyssa be7oos.

Hayssabe bollan di zemmisile numibeeshin gita soohe beettees ha baggarakka ogedies ogeti xanqa tofetida mithatin beetoosana

Haysappe bollan diza misile nun be'ishn asat be qodhen dunguza wothid shiqidaysa beyos he asatika issi adara sinthen Eqid hasa'ashe dosona.

Haysafe bollan diza misiley nusu qoncisizay issi ayo naxala mayada utada kusha pude salo denthada xoose galatizaysa be'osi izi guyeraka bootha oydeti shiiqidi de'osona ,

Hayssape bollan de7iza misile nuuni be7ishin issi macciya ba huphe laallada madireke bolla uththada haasayizayssa be7oos; i siththenkka oyddape daro maykera uththide7itha bessees.

Haysabe bollan diza naay saketidi alga bolla iskidi deyza hayssa be'o danda'osi ba zokko achchin teraase wuthidi uttides kushenka kanuulay qachettidi deees ba kushenka loomo ekkida.

hayssafe bollan diza mishilenioos qoncisizay gaamma renen diza dugeha itoophiya killelen arba mincio ospitale arba bessees

Hessafi bollan deiza asata nune ze ishin roetha may'oo mayidi kilomeeshe gudden ekkibidi geyssa bessees hasatikka nam'aattenne issi macha gidishe xeena baalammonna oykko.

hayssafe bollan diza misileninne akeekish asati saketidi hospitaale woyko xeenakeeththan saketidi iskidayssa beyo danda7oos

hayssafe bollan dumma dumma asati xarapheza yooshon uttididi oosan enka sinsanka daaboy mishashay ciishay deees issiyadeyka eqqidi asa galati shi dies.

haysafe polantiza misile nuni di hishin issi aayoy ba hope bolla shaa she xaaxana bena7adhanthi ranthi dayssa beyo dandabase nayyakka haa xeellasidas

hayssafen bollan shiiqida misilenos qoncisinne issi indoyssakettada hisqaladizayssa asati yiidi oychizayssa be odandawos iziska karetha borsara aygido akki hidoso

Hayssafe gillon shiqidi iqqita asata nun geishin booththa moy'o may'di iqqidosana hayssatikka paydo meda gidishe heedzdzati bantapushen issie raqete issife oykkidosana inta sintanka daabboy daas.

hayssafe bollan diza misiliminin xeellishe issi hante tunduza ba qoodhe bolla maydi komputere xeellishe asa projekteren asas kiita aaththusites

Hayssafe bollan deiza misilenuus qoncisize darunoyti hiidi eqqin issi addey intas qonciso immizayssa bessees ha qoncisoyka hospitaalenko.

Hayssappe bollan de'iza misile nuni be'ishin issi zo'o mayo mayida milala dhiskida aayo issi karetha mayo mayida adde demmidi oychishe karetha pestalera ay gido immes.

hisafe bollan diza misi leonus qoncisizay issi addey doho me qidi diskiidishin udere tophian dugeha topheakkililee waanname istidadire gidida xilahon kebeley oychishi biis

hayssafe bollon shiiqida musilenes quncisizay issi xibabe may7ida indoy madiracsha bolla qeradizayssa pewoos hayndeeska sinthen ichachchu maygirafone dees

Haysape bolan dizaysi bodite Kataman diza mikire woyko hasa'o kethay betes wolayka doya dizaysa be'os danda'os izan sinthanka dees.

Hesappe bollan xuntha ogera asati pude duge hametidayisa be,o dandayos isika gibabe oyikada dawus izi goneraka woyiko matara kameti eqida

Hayisafe bollan geezdza misilipeshin zarbhe muthettizayssa bessees ha oosettiza zarphes afarakka samay medo7o ekkida shaaray saaragaetides

hayssafe bollan de iza misile nous qoncisiza gita dalga makina oge bessees makina oge achcharakka dumma dumma suuqeti beettosona kaameyka heera haayishe beettees

Hayssappe bollan diza misilena nuni be7ishin daro asati keehidi oge giigissizayssappe be7o dando7os. Entas guye baggarakka daro asati kezdi oge giigishe de7oosona.

Hansafe bollan deiza misolenes qoncisizayssa mala dumma dumma sohoti beettosona issi ne sohoska qorqoroy zo7okko mithatikka oga achchera shigidi de7oosona

Hayssafey bollan paydon odddo asati piina daama kalen dizayssa pe7o dandaoos hayssatappeka issi niya oyde bolla uttadadeqawas heedzdzu hadetiqa eqqii de7oos

hayssafe bollan de iza misilinos qoncisizay oge geesho ooththiza asatikka ooththonna asatikka safarappe kezidi benta katama geeshshizayssa pe odanda7oos

hayssafe bollan diza misile nuni deeshi dumma dumma keeththeti beettosona keeththa achchin katofetida puuteti de7osona sa7aykka maatan hiixettin deees

Hayissappe bollani eqidda assata nuni beyishini....duma duma assati dunguza mala mayyiddi eqidatissa beyossi issi na'ayikka ha sinithani barikka dunguza mayidi dunguza kote athisi

Haysappe bollan diza misile nuni beyishn duma duma lo'iza gitta kethati betosona enta achanka cililone ayfes lo'iza mithati toketidi dicidaysa beyos.

Hayssa bolla diza misileta nuni beyishin bright mind academy giza tamaresso betees,wulla bolla nam''u anjjetida asati misilettidi de'osona.

Hayssafe bollan de'iza misilen be'ishin wolaytta sodo kataman beettiza haylle erizorte beettes. Hayssa sintenka dumma dumma bandirati de'oosona.

hayssafe bollan shiiqida misile nuuni be'ishin daro asati beettosona. Hayssa asatappeka heedzdzati bantta kushe pute dhoq usttidi miiccishe haa yizeyssa be'oos issinayka dungguza ma'ides.

hayssafe bollan shiiqida misilanemebeeshi haaththay gokkana mula giigetizayssa daaggees hayssika buro buronna orto bessies ootetishe deees

hayssafe bollan shiiqida asataman beeshin gaabe may7odi eqtitidizayssa ge7e danda us ha asatikka baynta kushen maata oykkidi deoosha

Haysapebollani beettiza bassalaymoos qoncisia ogeta bessees hayssanka asay pudadige qaxoosan oge achcharakka gaarreti uttidi deyoossana hayssi gaaretikka dummo dummoooshas waaddoosa

issappe bollan de'iza misilinin beeshin keexetti he diza sahoy bezittees hasahoyka buro urqa dhogettideyssa beyo dandayoos iza achchinka ciliko meiday dees

Hayssabe bollan shiiqida misileemos qoncisizan isi karethanne zo7o medho walakka medho oykkida kaamey oykqo teknolojiey ehida mashine betteysiza bollakaddey uttides.

hayssafe bollan diza misile nus qonccissizay arba mincen dhoqa sohon pirdeso maakine bessees hayssika foschere afan kokkibe bgizayssa hayssafe be7oos.

Hayssafe bollan deiza misilaninbeshin karethanne booththa medho walakka oykkidi ceexettida sohoy beettees hayssaskawulaynne maskoote karetha medho gidishin girkiday booththiko

Hayssafe bollan diza misiloonoos qoncisiza pirdeso besse sa pirde sonko giddon karetha oydey uttidi deeshi ushacha wakara qasse nu dere tophiya banderay deees.

Hayssafe bollan shiiqida miside nu de7izayssieda aggidikko nam7a asate eqqida issi addas woyto mis hayssafe oosaka indiyakka xibabe mayadus agdeyka kare xawana mayadus.

hayssafe bollan diza addey pirde son ooththizayssa peyo dandaos aazes giikko z pirde somono may7des izikka eqqidi deees iza sinthenka maxaafati doo7ettidi de7ooso

hissafe bolla de7iza misiley nus qoncisizay asati timirte ongidinti ongida timirte qommon asata magalakalana caaqo gelishe dizayssa besees

Hayssappe bollan shiiqida misiley nuus qonccisizay hashshu saro yideta giza poschere bessees hayssika pederaale dhoqqa soho pirde keetha arbaminccen dizayssa anjettizayssa nashshees.

hayssafe bolla shiiqida asata manebeyshin nam7o asati waraqate issife oykkidayssa beyoos issi nay imeys issi nay qasse ekkees enta achera kaese ade eqqides

hayssape bollan de'iza oykko shiicida misidanunne bedishin zo'o xaraphey beyttees hayssa kanomi keehippe lo'ethidi be'eshi pirdeso daanati uttiza ollakko medhoykka zo'okko

hayssafe bollan de7iza misile unibeyishin anjettida asati beettoosana hayssatikka wantapushe dhoqustidi caaqo gelishede oosana hasatikka qaretha mayo mayida

hayssape bollan shiiqida misile nuni beessi issi poolise malaya mayida ante sinthen eqqidi dees iza guyenka ortodokse ammano kaallizasa wooso keeththay dees.

hayssafe bollan shiiqida misile muus qoncisizay issin addey karetha may7o may7di ba ayfen manaxere artidi maygiraponne ba kushen oykkidi haasayizayssa xeelloos

Hayssafe bollan uttida adde karetha may'o woykko tawareti anjeti shemayiza ma'o may'di ba kushe maygirafooniyoykki ayfi manaxire woththidi haasayizayssa b'o dandawoos.

hayssafe bollan diza misilezan qonciside issi galal'o medho oykkida kaami ba bolla itathaza shiishi ekkidi bbizayssa be'ettes

hayssafe bolla shiicida asazaman beeshi wurikka eqqida pita oykkidi pudde salo dentsidi de7oosana hayssatikka oge bolla shiiqidi eqqidosona

Haysape bollan shiqida misiley nus qoncisizay daro asati safarape kezidi it's denthizaysa be'os hesatika makina bolla kesishe de'osona makinayka bothuko

Hayisape bollani deyiza misileyi nusi qoncisizayi issipe shiqizi assati issi saparapesaparape kezizi benuta safara gigisanasi pitto ekidi kezidaysa besesi ha asatika banita safara geshishe dosona

Hayssabe bollan de isa misilinonibeeshin issi addey wottadere may'o may'di ba kushen kallo ekkidi ekkidi dizayssa bessiyes izagueerakka mithati de ossana

hayssafe bollan shiqida misile nuni beeshin issiyadde akafara oge giigissizayssa be'os iza guuyerakka daro asati akafa oygiri oga giigissanas hamittishe de'oosona

Hayssafe bollan diza misilien nuni be'shin tophiya dijjitale metawuqia karde awa kaboonna bira ciggonna qalladera demmite giidi eriso rooothiz hayssa bessees.

hayssafe bollan diza misile nuni geshin issi addey uttidi issi na7iyo haydas poto deltishe dees hayssafe pude baggarakka hayday gashetethara ayssse giza olchay xaafettides

Hayssafe bollan diza erisoy ay qoncisizey giikko asati shiiqidi uttidi ayfey xeello naayta adari tamarso geetettizayssan beidi payda aysqoyizan intas yootidayssa bessees.

ayssafe bollan shiiqida misilen tasi qoncisizay wostini nashonal ayde bankera oysethizan bessees hayssika akawunte quxure gelthidi geeto tipi gizayssa gelthidi koode eko dandayizayssa besiyiss

Hayssafe bolan diza missilan issi addey utidi ba eesho immishe de'es hissika nashinal aydey gutha gizeppe guye dere topiyan attonayssa gidana dandayees kishayssa bessees

Hayssape bollan de'izza missile nuni be'ishin biherawe methawoqiya woykko faydda kesiza assathi biiron uttidi be kompithere bei'za assatha beo'ss.

hayssafe bollan shi daa pisileynos qoncisizay awaashe banke awugu bessenkadishe benta akawunta mashinal aydara oyssethana mela gishe eriso erisis

hayssafe bollan dizano silenoe gayshon dere tophiya dugeha tophiya killeles haaname asteda dere xelahone haraasatara hizayssa bessees entaska sa7an maatay hixettides

hayssafe bollan diza misile imibeesi arse naadekki lebe kaassees waanna kaapoy woykkoy inta asalxanida asalxane kushe pide micci diis

Haysape bolan karetinne zo'o medho mala oykida gita kamey ogera bizaysa beses oge xiqanka mithati de'osona Mitha guyenka woray betes.

Haysape bollan de'iza misile nu xelishi Gamo asati dunguza ba qodhen wothidi dunguza qofeka athidi shiqid eqidaysa beyo danda'os

Haysappe bollan diza misileni be7ishi dere toophiyan mesththedaaderee uththidi iza achenkka haraa asi uththidi de7ees; henththe sinththanka haaththaynne ciishshey de7ees.

Haysape bollan diza xelo qoncissiza xeqilay miniistiry aymede abira hara ussufun asatara Gido dizaysa beyos iza sinthanka cishay dees

Hayssafe bollan deiza misiley qonciside pasati markaba giddon boethanne dumma dumma mayo may'di aaththara bizayssafe odanda'osa issi aaway ga qoobe aaththidosan.

Hayssafe bollan de'iza miisilen nuni be'ishshin nuu dere tophphiya killilen astadadare gidida kebede xi lawonera hara dumma dumma asattara aspalten hamuttishshin be'oos

Hayssafe bollan dizano sinamimetirishin issi booththa malo may7da indoy faranjera eqqada haasayizayssa beyo danda7os indiyakka bahuphe bolla booththa shaafiyo xaaxadus.

hayssafe bollan diza misileenos qoncisizay daro asati dunguza may7o may7odi issi biidon eqqidayssa pissis haasatappeka issi nay nu dere toppheyan dugeha tophiya killine misteradarakko

Hayssi bolara deya misilley nussi qoncisizzay issi addey mygrafonerra odettidayssa besses iya guyerrakka daro asatti dizzaysas besses.

Hayissappe bollanni shiqidda asata nuuni be'ishshinn duniguza mayo mayida yiddi eqidayissa beyos.haa bagaraka boththa mayo mayida iniddora kareththa mayo mayida adera de'ossona.

Hayssafe bollan shiiqida misilenos qoncisizay daro gamo asati shiqidi eqqidayssa bessees hayssatikka qodhen duniguza banita huphen qobe wothida

Hayssafe bollan shiiqida misilemiyos qoncisize dalga gade giddon giigetida ogen asati salafetidi metizayssa geyo dandawees issi adteyka ba hophe bolla qoobe wothidis.

Hayssafe bolla noni be ishi dere dugeka tophiya killine waanna mistiriya dere gidida xilla hun qepbedey okkidi asa galattizayssa yo'o dandawoos.

hayssafe bollan shiiqida asatananibe ishin pilxikinna parte doorete giidi wurikka hissife shiiqidi katamo kezizayssa be7o dandayoos hayssatappe kayssiniya gibapbe ekkadus

Hayssape bollan deiza misilen beishin nam7u asati karetha oyde bolla uthizayssa beyo dandawos issi nayka gambela issi ada guyenka tuphe banderay dees.

Hayssafe bollan diza misile nuni beeshin issi bootha mayu maydi karetha oydey bolla uttida addey eqqidi diza adde nendo asata haasayisishe deees komputera bollakaaykkowazi besseessa.

Hayssafe bollan deeiza misilanini beeshin issi indoyi manaxire aathada maygirafoone oykkada madireke bolla kezada haasayizayssa beyo danda7oos haindiyakka booththa mayo maanadus.

hayssafe bollan deza misilen nuni bee'shin kuwase ka'iza buddineti wance ekkidayssa dhukustidi bessi shey doosanna hana ha kowaase guddidaska may7a medhoy karethanne zo'o walakakko.

Hayssafe bollan asati shiiqidi salafettidayssa bessees asata sinten ka eqqida asay wurikka bootha may'ooma yudi sallafettidi de'oosona.

Hayssafe bollan de iza misilenos qulucisiza asatas paasporte immiza asati bantas shiiqidi issife haasayetidayssa bessees darotikka karetha mayo mandosan.

Hayissappe bollani deyiza misile nunni beyiahini namu'u assati eqidi dossona, enitta guyera topphiya banidirayi dessi, indiya zoyo mayo addeyi qassi karetha mayo maidossona

Haysappe bollan de'iza mishilen nusi qonccida ichchashu asati eqqiddi de'izase be'os. Haysatappeka issi nay be'ayida de'ishin indiyo besses. Issiniyakka guye simmada tseellishe de'osona.

Hayssafe bollande iza shiiqoy woykko asata shiiqoy nuus bessizay daro asati salafetidi eqqidayssa be'o dandawas sintharakka dizayti wuri ooththa may mayda

Haysappe bollan diza asata nuni beyishin wurika issi mala mayo mayidi salafeti dizaysa beyo danda'os banta kushenika madara oykidoba enta sinthanka maatay sa'an miccetidi de'es.

Haysafe bollan shiqida asata nun be'ashen mekelakeya mayo Mayida asati salafetidi eqidaysa be'o dand'aoso indes guye bagara mithay betese

Hayssafe bollan shiiqida misili nuufeyshin asati wuri issi mala mayo mayidi salafettidi eqqidayssabeyoy dandawos hayssatikka zo7o koppiya aaththida.

hayssafe bollan shiifida wisilaynios qoncisida issi wotadere mayo may7ida uddey pattirana bayndira qachidi eepeeso giigissees iza sinthenka nu deretu ede qlay ministere amede awidees

hayssappe bollan deeza misiniami beeshi heedzecu asate eqite tiza issa beroosa hayssatappeka namu ati waraqate oyti dosa isi nay inmees sinay ekkis

hayssafe bollan shiiqidi eqqida asati hezhzhu asati kareth mayo mayidi de'osana issi nayka poolise malaya mayo mayidi issi addappe woyto ekkishe dee'es

Hayissappe bollanni de'iza missileyi nusi qonccisizayi asati shiqqiddi gelishin asayi wasishin uttiddi gaalatos gishshe leppi giddi tamarida asayi gelishen issi dunguza adde mayo mayida ba kushe dhoqqu otti des

Haysappe bollan baggan de'iza misile nuni be'ishin asati iiray wodethidaysa giigisishe de'osona. Uutha giddonka biita bookishe de'osona cimati. Entta guyeraka uuthay dees.

hayssappe bollan shiiqida asata nuni beishin yeeho bessees ha asatikka yuuyidi is yeeho yekishe de'ooson asatikka yeekkizayssa ha misileppe qonciso dandayettes

Hayssabey bollan diza misile miube ishin issi addey booththa malo manidi ba huphe bolla qoobe woothidi puodeta haaththo shizayssa pe7o dandawoos

hessafe bollan shim7ida misiney nu dere tomphiya teqnan ministere gidida aymeda ami asas mashsheza hessa bessees izi qabotha wode bolla uthidi geees

hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishe oydu asati issife oyde bolla uttidayssanne issay issay ha sinsera berka uttidayssa besses guyera diza nam'u aasatikka qofe oykkida

Haysape bolan shiqida missilen be'ishin daro asati shiqidi utidaysa be'os ha asata sinthanka paydon tamape daro asati eqidi c'aqo gelishe de'osona .

Hayssafe bollan diza mishile nuniubeshin dumma dumma mayo mayda indo nayti oykko ayti korqoro oykkidi ekki dizayssa bero dandawoos inde mataraka mithati diyooso.

Hayssafe bollan daro asati shiiqidi ekkidayssa pe7o dandawasa ha asatikka gaabenne naxala dumma dumma mayo may7idi de7ossana hayssika yeeho bizaasa dagaqosan

hayssafe bollan dizayssi eriso bessis a7erisoyka postasoy iita heegokko inti dizaso gaththandos noni diza so pe inte shammeedikko hinte koydaso gathandoosni erisoosona

Haysape bollan nuni be7ishin ichchachu asathi beeththoosona; ha asathapeka issiniya maccakko; oyddathi addekko; issipe shiiqidi eqqidi de7oos.

hansafe bollan de iza misilanon beeshin oyddu asati beettosana hayssatappekka nam7ati uttidi nam7ati qasse eqqidi reyoosana uttidiza hayssatappeka issiniya indokko

hayssafe bollan shiic ettidi uttida asati postason shiiqidi sibseba uttidayssa beyo danda7oos a asata sinthenka aylandera haaththe shiiqidi uttides

Haysappe bollan shiqid eqida sata nun beyishin eta sinthanka computerey utid Des, computera achanka hathey haylandera de'zaysa beyo danda'os, issinika be hu'en bolla shaashe xaxadus.

Haysappe bolla de'iza misile nuni beyishn asati giyas ayfa ayfeta shiishidaysa beyo danda'os. Issi ayiyaka shunkurte bayzizaysa beyosi ayfa ayfetika beto

hayssafe bollan de7iza misile nuus qoncisizay issi cililonne booththa medho waadakka oykkida kaame ba bollay iqa caamidi hara dere baanas kezizayssa bessees iza bolla kayssithodeetha giidi xaafettides

hayssaku bollan geiza misila unapenshin nam7u macati sinaw kidi tokkiyo izayssa beyo dandaros issi meyakka ba hophe wolla shaash qacadus issi meyakka qoodhen xaaxadus

Hayssafe bollan diza misilay nuus qancisizay karetha odde bolla uttida asati uttida kowaase kaasse beyizayssa be'o danda'os hayssatikka gooley gelin ufaytishe deyos.

Hayssafe bolla dizamisize minibeeshon tamareti ottidi tamarizayssa hoykko tamare aggidi shempo okkizayssa deyo dandaroos.

Issappe bolla de'iza misilinni be'ishe dumma dumm kathatanne dumma dumma ayfeta bayizaysa beses. Hayssanka asati beetosona muuzeka de'es.

hayssafe bollan shiiqida asa nunibeshin asati gita makina giddon uttidi de izayssa beyoos ha asatikka issi dereppe hara dere baanas shiiqettidi kezida issi hayoykka zo7o mayawu mayadus

hayssafe bollan deiza misilion beesin asati shiiqi qidi issi indiyo siyizayssa fe oos ha indiyakka zo7o sharbe bahu7en xaaxada roothawazi oykkada intas yootashi das

Hayssafe bollan be iza asatana migreeshen hoora giddon aktidi tamarizayssa bessees katama aretikka banta koshen dabtarera eskibirtora olkidi uyde bolla uttididooosona.

Hessafe bollan deiza mishileta minibeshin asati shiiqidi uttida hessa beyoy dandayos ha asatappeka nam7athi eqqidi doosana entika bortha mayo mayndosa.

Hayssappe bollan diza misiley nun beyishin Issi nay kareththa mayo mayida ba ayfe bolaka manaxera woththida hathth gidon limizayssa beyo dandayoss

Hayappe bollan de'iza nam'u maca nayti bnotha mayo mayid issi nayaka manaxire ba huphe bolla wothin issi nayaka qobe ba huphe bolla wothada kame awan utid de'osona

Hayisape bollan shiqida asata nuni be'ishin wurika gupidayisa be'o danida'os ha asatupeka issnoy gala'o mayo mayidi pude gupishe de'es

hayssabe bollan diza misilenos uncisizay issi addey samaynne karetha mayo may7di bayge manatxid erethidi abbaya haaththa giddon eqqidi deizayssa be7o dandayos

Hayssafe bollan diza misilenengeeshin dumma dumma asati shiiqidikka izayssa beyoos issi nayka para togidi hiishe dees asata giddonka makela keyajti de7ooson.

hessafe bollan diza naaykka jiin se qantha sure aaththidi karecha xamma may7di wora giddon mitha bolla uttidi deizayssa beyo dandawos hanaykka ba hophe bolla qoobe wooththidi deees

Hysabe bollan dizaana yononi beishi karethanne boytame walaka oykkida kaame bolla eqqada de'awus hana7iyakka karethanne zo7o may7o may7ada de7awus.

Haysappe bollan issi addey nam"u macatara potto dendizayssa beyo dandda'os. macatikka zo'o mayo may'dosona ikka ba kushen haylandera haaththe ba hashenkaa borssa oyqqides

issafe bollan issi eqqida artizan unifeshin samay may7o maydi wora giddon ekidi des haysse addeyka karetha sore ekidi maydi haraso xeelishe dees

hayssafe bollan shiiqida misilinos qoncisizay zo7o mayda maymo may7ida indoy ba hashen borsa olkkada woora achchen oto dendidayssa akikkoos

Hayssafe bollan diza misilenonzeeshion issi hindoy karetha shurawe mayada baayfe golla malajjira aaththada liime liimizayssa beyoos ba kushekka pude denthadus.

Hayssafe bollan diza misilin niubeshin dumma dumma maya may'ida asati giidi salafetti ekkidayssafeyo dandayoos nam'u asatikka uttidi enta ma zaggabishe diyoosa

Hayssape bollan shiiqida mislee nuuni be7ishin issi addee hokkidiidi mazagabeththizayssa be7oos; asathikka thamaareson de7oosona; sinththenkka seleeday beeththees.

hayssafe bollan deiza misilinoos qoncisizay issi adde phurqara dhokettida son achchi miide asa dourana meda asas hasayishe deees

hayzaabe bollan de iza misili nus qoncisiza issi addey samayo oyte bolla uttidi asata mazaqabiyayssa peyoy dandawa naytikka salafetidi eqqidi mazaqabetishe deyooso

Hayssafe bolan diiza masaganade usan issi ate wokkifi basuutha masdihheessa duyaos asatikka difilofiddo attidosa agdas kuye wagara pasa leday giitteesa

Hayssappe bollan shiiqida tamaareta nuni be7ishin samayera zo7ora walaka mayo mayidi salapetidi eqqidayssa be7o dandda7oos.

Haysape bolan de'iza misilen nus qoncisizay daro nayti tamaareso mayo mayidi national ides mazagabetishe dizaysa be'o danda'os haysatika zo'o mayo mayida.

Hayisape bolan diza missiliya nuni beishe gashe nayiti yidi salafetidi eqidayisa be'os ha bagaraka botha may'ua mayida asata mazagabiza asati eqidi deosona.

hayssafe bollan deyiqa misilanoni beeshin issi addes udhey baynta dhuttidi baayfira makroskopi beeshi bespesees hayssi addeykka ceelila mayo maydes

hissafe boyan de iza mishilinos qoncisida gasha nayxi shiiqidi uttidayssa bessiyes. haysatitha bendzanashinadeyayde kessana siyydi mozaqawetishi de'oosana

Haysa bolla de'izasan nu beyishin nam'u dumma dumma kilebes ka'iza kasanchati ka'iza ka'izaysa beses. Ka'ishika issi na'ay urqara walaketidi kundidaysa besses.

Hayisape bollan diza misilan nu be'ishin na'mu duma duma kilebetako kaiza ku'ase meda bolla ku'ase ka'iza be'o danida'os issi cilebeyika cililo mayo ma'is

Haysappe bollan de'iza misiley nus qoncisizay wothancha gebere silase photo betes haysappe ha bagaraka gita wothancha gabera silase hayile Olympic qopiseta giza xupe des

hayssappe bollon de'iza misiley nus qoncisizay cililo medan nam'u dumma dumma mayo mayda kuwaase kasanchat woykko kilebeti medan kuwase ka'izayssa beyo danda'os

hansafe bollan dumma dumma mayo mayda dumma dumma kiloabestaka iza kuwaasa kaasanti meyda bolla kowaase kaayizayssa be7o dandaras inte guyeraka lo7ida ciishe mithay dees

Hayssafe bollan deiza misilinos qoncisizay samay may7o ma7ida kowaaseka ancati woykko issi kilobeti meedan guppizayssa beyo dandawos hayssatikka bankapishen haathe oytidosona

Hayssafe bollan shi qida nay tanoebeshin dumma dumma may7o may7di diqosoma hayssatikka nam7u dumma dumma kilabeska iza kuwaase kasancha takko hayssatikka erethinne samay may7ida

Hayssabe bollan shiiqida misilenes qoncisizay samay mayo mayda kowaseka anchati nam'us idimettidi eqqidayssa beyo dandawees enta guyerakka bochcha shaaray beettees.

hansafe bollan deqiza misilemoos qonxisizay samaye may7o may7da kowasa ka7an jakilebeti kaa7i yaggidi ufayettizayssa bessees hessatikka camma dumma dumma aaththida

Hayssafe bollan shifidi eqqida naytanne beeshi kowaseka iza kashe nayti wurikka shifidi sporte ooththizayssafe oos hayssatikka haaththe ekkidi yidosona.

hayssafe bollan shiiqida asata nuni beishin issi malama yidanayki duossana hayssatikka kolaseka izanayta gidoyssa ero danda7oos intacharakka harati doossana

Hayssafe bollan shi yudda musolimeos qoncisiza paydon tammafe daro waancisi shiqiyothi dosama matanka tophea waynderasuursan qashettida medaliyatsi dheqoossa.

Haysape bolan shiqeda missilen nusi qonc'isizay kamey gita asfalte ogera gede bizaysi beses ha kameyka

hasabe bollon de'iza mishilenoos qoncisizay issi suuqe besseese hasuugeykka giupaase bayzettida suuqe gididayssa eroos medhoykka karete

Hayssafe bollan deiza misiley nuus qoncisizay issi addey tamara woykko elektirikera bira tabaye dizayssa beyoy dandawoos hayssika tama da pude xompees.

hayssabey bollan diza misile nine deeshi teknologey ehida maburatera ooththiza duno kathiza mashiney beettees hayssabey gede bagqarakka kaxida dunoy beettees

hayssappe bollan de'iza misile nuuni be'ishshin tekinolojjey ehidda miththa qanxiza mashine bessees hayssi addeykka miththa qanxidi iza giddon giigisishshe de'ees

Hinsafe bollan deyza isininios qoncisizay issi charjezewey pursinte charjezan miishinra girgiten qasse qilizay sara desseys

Haysape bollan diza misilen nuus qoncisizaysi boothane karetha medho walaka oykida kaame asfaltera ha yizaysa beses asfalte gidonka mithati toketidi de'osona.

Hayisape bolan deiza missilen nusi qoncisiza qodhe adusa gidiza marica madabara daru'a cani salafetidi gede hamuti bezayisa beanawu danda'os.

HayssaPe bollan deissa misilen nun xiillishi baabura yeggitay ba oheran izayssa bessees hayssa gasserakka dumma dumma kaameti qaaxosona soykka biittees.

Hayssafe bollan de7iza misilay nuus qoncisizay hare gaare gaashe ekkidi woykko tookkidi bizayssa bessees. Gaasha bollaka macca na7i uttada da7aws sintharakka nam7u addzi doos.

Hayssappe bollan de'iza misilen nuni be'ishi galal'ora karetha medhora walakka oykkida kaame beetawus. Issi adde izis cafara oykkidi ba kushiya ha miccid de'ees.

hayssafe bollan de'iza misilenne beeshin shaye soy woykko tukkesoy beettees oydetikka karen uttidi doossana apache giza motoreykka sinthen eqqidi deizayssa xeelo dandayoos

Hayssafe bollan deiza misilenus qoncisizay issi aaddey galal'onne karetha meo walaka oykkida kaame laaggishe ogara bizayssa bessees haaddeyka shamize manides.

hayssafe bolla de7izama si linos qoncisiza kayetha madhora walakka oykkitida kaame asi bayntay eqqiti de ida hyssa perooy dandawas karerakka asati hametoossa

Hayssafi bollan de iza misile numibeshin issi addey paranja macara sarotetha la mittizayssa bessees adda guyerakka mudere tuphea bandiray deees.

Hayssafe bollan deiza misiley qoncisizay karethanne zo7onne booththane dho7oykkida tamey beettees hayssi ta haaththe hararappe hareres diza misiley xuufe dees.

hayssafe bolla de iza misilenone beeshi nam7u kaameti beettosana hayssatikka baynda bolla eqa can izayssa bessees asata ekkidi hara sobaanas giizetti she dhosana

hayssafe bollan shiiqida misileminibeshin issi naayizo shurabe maydi saykile bolla uttidi deidayssa beyo dandawas hayssa guyerakka maata keeththay beettiis

Hayssafe bollan diza misil imideshin noo filisteteqgiza isteete ye-lapunta machajchu persente ficha sinteti ciiqidi soo ekko dandayizayssa eriso oochthes.

Hayisafe bolan diza misiley nus qoncisizay neio relelestike erisoko ha relistetikka keththe cigidi keththe ekite ges

Haysappe bolan de7iza misilen nuni xelishin buro ossetidi wurena sohoy betes.haysasi ha bagaraka miththay woyko cililo miththay gitatidi betes.

Hayssafe bollan de7iza misila nuni be7ishin buro keexxettidi buro nakeethey biittees. Iza sinxenka nam7u asati puute oykkidi muucishe beettiyosana.

Hayssafe bollan dizaabisina dummibeshin daro asati shuqetide eqqidayssappe dhoosse hasadiga dumma dumma ma'o may'o dussona issi nayakka galal'o sole mayodus.

hayssafe bollan de iza misili inibeshin heedzdzo asatin eqqidi waraqate be izayssa beyo danda7oos booththa xarapheza bollaka komputere uttidi deees waraqate dikka xarapha bolla doosso

Hayssafe bollan deiza misiley eriso qoncisees ha erisoyka noh rinistete tammu persenta kanche sinthe ciqidi soo ekkite giidi hashsho ratha laythas gathides biidi deeskko.

Hayssape bollan shiiqida misiley nuus qoncisize heera ha heedzdzuko makine woykko bajajey haa yashe daawus haara gede biza issi addeykka beettees.

haysafe bollan deiza misile noni deishin buro keexxettizayssanne keexxettidi wurida gita sohoy beittees ha keexxettida sohoykka gitakko buro keexxettana gizaykka gitakko

Hayssafe bollan shiiqida asata ni beishin issi addey hokkidi waraqate bolla paramizayssa pe'o dandaroos nam'u asatiqa izi paramizayssa hokkidi xeeli she doossana.

Haysappe bollan issi addey zo'o mayo mayidi ba achanka bootha mayo mayidi de'es. Haysa adda guyeraka gita sohoy beetes. Addeyka ba huphappe caca dhayides.

Hayssape bollan de'iza misiley nuus qonccisizayssi gashe nayti tamareso tamarizayssa bessees indiye tamarssiza indiyakka sa'an uttada entas gelana mala histada tamarsizayssi beettees.

Hayssape bollan shiiqi eqqida tamareti anjetidi samay mala mayo maydi de7oosona hayssata guyerakka mithati beettosona inta mitha guyenka inti tamareda sohoy beettees.

Hayssafe bollan de'iza nayta unibeshi issi tamarettiza kifile gisinthen faydontashu nayti ekkidi kaayizay sabiyoos anayti ekkidaykka cililolo iza maala.

hayssafe bollan gashe nayti dabtore oykkidi nababizayssa beyo dandayoos hayssatikka simento bolla ukidi ba simerte nababishede oossana issi nahikka ha xeellees

Hayssafe bollan shiiqida nayta nuni beeshin asay anjetisa anjetishe may'za katetha mayo maydi salafettidi eqqidosana hayssati worikka maca gidoyssa beyoos.

hayssafe wollon shiiqidi uttida nay tananne beishin dhissi kifileyn tamaresha may'o woykqo yuuniferno maydi nayti patana pattanettizayssa be'o dandaoos.

Hayssappe bollan shiiqqidi misile nu beyishin issi tamaarey kompittere sinththan uuttidii de'izaysa beyo dandayos xaraphpheza bollakka boththa iskirbittora de'es.

hayssafe bollan shirqidi uttida nayta migireshon issi gifilen shiiqi uttida tamare nayta bessees atamare naytinkka boththanne karestira mayo maydi digorsana

Hayssape bollandiza misileni beeyishin gashe nayti shiqettidi utti tamareson uttidayssa bessees intaska saa'an pidaley miixettidi uttides.

Hayssabeyo phollan deizamasi leemane beshin gita de7o zereyiidi oga bookkizayssa beyoy dandawoosa hayssas diixarakka asatinne mitasi beettosana.

Eayssafe bollan shiiqida mishile nini beshin doozere okke giissizayssa beyoy dandawas ha doozeretikka mam gidoyssa biros issi nayboo kees issi naygiissees

hayssafe bollan diza misileynos qoncisiza gita doozare oge bolla dizayssa bessees ha doozara giddonka asi uttidi dees tiixanka mithati beittosana

Hayssafi bollande isa misilen nibeishin asacti eqqin issiyadey ollabokkizayssa beyo dandawus eqqida asata guyenka miuzey beettees.

Hayssafe bollan deizan sila imenteshon gita doozere biites doozeraska galal'onne karetha midho alaka mikkides sintele dizayssarakka kaashees.

issafe bollan deeza misilenhoos qoncisizey dalka ogera makinati pude duge qaaxedayssa beyoy dandawas matara qaddo zerey biitta bokishe deees

Hayissape bollani de'zza misile nuni be'ishin assati eqidi dizayisa beó danddaósi. Enta sinthanika karetha medho oyikida tubboyi xaxetidi xaxetidi utti deèsi

Haysafe bollan de'iza misiley nus qoncisizay issi adey hathe doyidi woyko bonba doyidi kushe mecetizaysa be'ios ha adeyka be hphene duguza wothides

Hayssappe bollan shiqdi eqida asata nu be'ishin hayssatappe oyddati ooththo ooththiza asa gidoyssa be'o danda'os . Haysatikka haaththe wosttia asas gathanan eeqi nashishe de'osona.

Haysappe bollan shiiqida misilen qonciza dumma dumma mayo mayida asay de'osona, haysatappeka sinthan diza nam'u asat bomba doyid kushe mecetizaysa beyo danda'osi.

hayssafe bollan deiza misiley nus qoncisizay nam7antho tophiya kataman haaththa shishsho pirojekte asati gigisidi woththidayssa akeeko danda7oos

hassafe bollan de'iza misilausqonit nato issinxo katama geetettiza san qallittin deisa qoshasha geeshshizayssa woykko xiirizayssa dizaynne bessees

Hayssabe bollan deiza misile nuni beyishin xawulappe woykko mithafe milhettida xawulati shiiqetidi uttida hayssa beyoy dandawas hayssa garsenka haaththes maaddi zawazay dhisikides.

Hayssape bollan shiiqidi uttidayssa nuni be'ishin babba tubboy dalggara doyetidi goggizayssa be'oos hayssika toketida gashe maataza giddon goggishe de'es.

Hissasi bollan de'iza missile nuuni be'ishshin woray bettees worankka asas haththe ehnas biidi asay nunara giigissidayssa beyo danda'oos

Hayssape bollan de7iza misilen nuuni be7ishin heedzdzu bombbathi beeththoosana; ha bombbathikka dooya uththidi goggizayssa be7o dandda7oos; hayssathappe goggiza haaththeykka xillo.

Hayssafe bollan shiiqida mishilenius qoncisizay mithata garsen xaaxeti xaaxetiri qasheti uttida karetha tubbota beyo dandayaas hayssatitha daridi shiiqidi uttidossana.